Eee,e,ee am.., nyɔnu aɖe tɔ ɖe dzodoƒe, esime ke wòle enume klɔ le dzadzanyenyewɔnawo ŋu le aƒemedɔwɔwɔ ƒe nɔnɔme nyuietɔ aɖe me le eƒe aƒeme la ŋuti.

Ɖevi amewo ɖi tsa yi ɖe e enukpɔƒe si ke nye e edzronyigba kesinɔnuwo wo kpɔƒe le castel eye wo katã wo le nɔ nɔnɔme vovovowo me ke nɔ nɔnɔmetata vovovowo ɖem le teƒe ma eye wole nuƒom na wo.

Eduwo katã woƒo ƒu eye wole nɔnɔme nyui aeɖ me esime ke tɔsisi gã aɖe kple etowo kple baliwo ƒoxlawo eye wole kɔla alo dzesi vovovowo me hele nɔnɔme dzeanyi aɖe ɖe fiam.

Wodzi ɖevi yeye aɖe le kɔdzi le esime ke kee dɔnɔdzikpɔlawo le ɖevila blam henɔ eƒe agɔbɔ blamee. Eye vinɔla kɔ ɖevila ɖe tadzi eye dɔnɔdzikpɔla susuewo hã le enu kpɔmee.

Amewo katã va kɔƒe aɖe me. Esime ke wotɔ ɖe kɔƒe xɔ la gbɔ hele enu kpɔm ku ɖe ale si ke wotu kɔƒe xɔ la ŋutie. Wole awu vovovowo me eye wole nu kpɔm ɖe ɖoɖo tɔxɛ aɖe dzi.

Nyagblɔha vovovowo ƒo nu. Ke nyagblɔla vovowo hã wotsɔ woƒe mɔ̃ vovovowo hele nyawo lé hele fotowo ɖem. Eye ame aɖewo hã wonɔ dzesiwo dem enya si ke wole gbɔgblɔm le teƒe la ŋuti.

Ɖeviwo katã wotɔ ɖe gɔta aɖe to eye wonɔ nu kpem esime ke wonɔ nu ɖem le woƒe nɔnɔmetata la ŋutie. Ɖewo nɔ du ƒum, ɖewo nɔ ʋli dom. Ke gɔtala me kple eƒe tsiwo katã menyea le kpɔkpɔm o.

ɛɛɛ. Wɔna aɖe dzɔ ɖe amewo dzi. Dzɔdzɔme wɔna aɖe dzɔ ɖe amewo dzi esime kea me aɖewokpɔ afɔku aɖewo. Eye wokɔwɔɛ kɔ da ɖe eŋuwo me. Amewo le du ƒum eye Kpovitɔwo hã wova do ɖe afi ma.

Amewo katã nɔ wobe klowo dzi, wonye awusatɔwo, henɔ gbe dom ɖa na Mawugã le wobe gbedoxɔwo me. Wole nɔnɔme vovovowo me le wobe klo dzi, ame ɖewo tsyɔ nu wobe nu eye ame ɖewo ɖɔ kuku hã.

Amewo katã wonɔ flime. Eye wo nɔnɔme vovovowo katãaa me he nɔ em ɛɛ emɔ tsom, edu tsom heyiɛ ɖe edu bubume. Ɖeviwo kple ame tsitsiwo. Ame aɖewo ɖeɖite wo ŋu gɔ hã eya ta wo bɔbɔ nɔ anyi hafi nɔ tetem le flila me.

Amewo katã wova kɔdzi eye wokɔ woƒe agbalẽ wokɔ woƒe agbalẽwo tɔ ɖe anyi eye kɔdzidɔwɔlawo hã nɔ edɔ wɔ kpakple wɔe nɔ nu fia wo ale sike woanɔ agbedzadzɛ.

Fada nusrɔviwo katã wodze klo ɖe fada gãwo ƒe ŋkume esime ke fada gãwo le misa xlẽm na wo eye woawo hã wodze klo hele gbe dom na Mawu gã la.

Nyɔnuwo kple ŋutsuwo katã wo bɔbɔnɔ kɔƒe aɖe me esime ke ame aɖewo bɔbɔnɔ anyi eye ame aɖewo le tsitre, ɖeviwo le fefem le fefem, eye nyɔnu aɖewo hã wodo enuwo ɖe ta esime wonɔ woƒe aba dzi.

Amatsi dzra ɖe dzɔ ɖe aɖe dzi na ɖeviwo esime ke nyɔnuwo katã wobɔbɔnɔ zikpui me kple wo viwo eye ne e woviwo ɖe asi esime ke wonɔ atike la dzɔ ɖe woƒe nuwo me la ŋutie.

Wonɔ abɔta bui dom na sukuviwo, dɔnɔdzikpɔla le edo na wo eye sukuviwo wo bɔbɔ nɔ zikpui me, sukuvia bubu hã, wotɔ ɖe wo gbɔ, esime ke dɔnɔdzikpɔla mamlɛ la nɔ enuɔ ŋlɔm la ŋuti.